De strategy wey I dey use focus on my own growth and achievement, instead of comparing myself to others be sey I dey write down my goals. I go put am down for book, wetin I wan do, wetin I wan achieve for a particular period, and when I fit achieve those things. I go still come check my diary, tick am sey I don do am. I dey celebrate myself. Any small win wey I get, I dey celebrate myself. I no need do things wey big well well before I go fit celebrate myself. Any small win wey I get, any small achievement wey I make, I go celebrate myself well well, talk say I don try. Another strategy be sey I no dey dwell on my past mistake o. I fit don make decision wey go hurt me, I fit don do decision wey go harm me, or wey fit hinder my sucess. I fit regret am, but I no go dwell on am. If I dwell on my past mistake or error, e no go allow me fit achieve my future goals, and e go make me dey compare myself with others. So I no go dwell on my past mistake. I go track my progress see sey I don achieve wetin I wan achieve. In a particular period I go give myself time, so so so time sey I wan achieve dis kain thing, and by de Grace of God, I dey fit achieve am. Another thing be sey, my mindset mata well well. I dey always get positive mindset. I no get any negativity for mind. I no allow wetin another pesin achieve to enter my eye. I dey focus on my goals, focus on my achievement, focus on wetin I wan do, and focus for my future. Na wetin I dey try use take compensate my mind and myself be dat, sey I don try achieve wetin I wan achieve, instead of to compare myself with others.

Personally, di style wey me I like wear na simple but classic style of dresses wey i de like wear. I no de like wear something wey go make me feel uncomfortable. Especially if i de commot go places wey far well-well, or if i got use public vehicles. If i wait things wey come make me feel uncomfortable, di journey go tire me. So me i like dresses wey dey simple and classic. I feel de wear Polo go anywhere i wan go, i feel even wear normal shirt. Go marriages, i no need wear suits because e go may make me feel uncomfortable my style na simple but classic. An wetin dey influence my choice of fashion be say, I get dresses for different occasion, na di type of occasion dey also influence my choice of dresses. An den my tradition also, also dey influence my choices for di kind fashion wey i de like wear. Like we now for my place, de like tie wrapper go traditional marriage, we no de wear senator go traditional marriage, na wrapper we dey tie. An also di religion wey me i dey, dey also influence my choices for di fashion wey i dey like wear. So all dis things matta well-well wen you de chose your kind of dresses or your fashion style. I no fit dey go school go wear suit, i no fit de go market go wear senator. So e dis kind places na Polo i dey like wear, go dos kind places so i go feel uncomfortable for number of time or days wey i want spent for day. So, na dis kind things na dem dey influence my choices, my fashion scents. Thank you.

Recently, plenty fashion brands don come out oh, an dis fashion brands don bring plenty other fashion styles wey pipu dey use now, but no be all of dem wey me I like. For me, I like dis gbongo trousers wey dey come out nau. Gbongo trouser wey our fore fathers bin dey wear, de don bring an come back again. An I like am. Personally, I like am. An me I dey use am too. But wetin me I no really like na piercing—fashion style wey pipu dey dey pierce dia bodi, dey pierce dia nose, dia ear, plenty other holes for di ear, de pierce dia dia naval, de pierce other part of di bodi. Even for dia face, dem get plenty pierce wey dem put ring. Some of dem put ring for dat dos pierce. I no really like am becos e go get disadvantage. If you pierce your bodi too much, e get time wey e go affect your bodi. Wen you don old, most of dis fashion style go go go affect your health. An then, most of dis fashion style too why me I dey avoid, e no go show good example to di small ones wey dey follow us. Like me nau, I get three other brothers wey small. So, if I wan wear some kain cloths or if I wan do some kain styles for fashion, I have to think about dem. Becos wetin den see me do, na wetin dem go do too. So, I prefer to wear all dis big gbongo cloth, trousers, or shade. I prefer to even keep my hair. But to pierce my bodi, I no like am. Na di one wey me I dey avoid be dat. Fashion good but we need dey careful so dat di fashion wey we do no go affect our health later.

Special occasions, [smirks] dey always happen for pesin life. E no get anybodi wey no go get special occasion for ein lifetime. For some pipu, special occasion na birthday. For some pipu, special occasion na wen maybe dem marry or dia anniversary. For some pipu, e fit be di day wey dem get job or di day wey dem propose. So many pipu get special days. But for me, if I get any special occasion, I dey like to celebrate with pipu, becos I know sey na pipu wey you get, na ein really be your team wey you wey you get for life. You fit get money nau, dat money no go fit work for you. Dat money no go go errand for you unless sey na pesin use dat money go di errand for you. So if I get any special occasion, I dey like to celebrate am with pipu. I like call pipu around — family and friends — sey make dem take gather, make we eat, drink, celebrate, an happy, an share for di joy wey me I get for my special occasion. So, e dey important for me becos I value pipu well-well. I value my family, I value I take value my as I take value my family, na so I take value my friends. E dey important sey for my special occasion make I call pipu, make dem take sit down, drink, celebrate, we share memories wey we go fit use remember sey na on so-so-so-so day. For my birthdays, I dey like comot outside, for sit out, call family and friends, sey make we sit down drink, sey na my birthday sey God don give me another year. Na so I dey take celebrate my special occasion. I fit cut cake, I fit buy drinks, wine, make pipu take chop, sit down together. We will drink, an enjoy awasef. Na so I dey take celebrate my special occasion.

One of de memorable celebration wey me I don take part before na for my school days. For my school days I be follow enter politics for school I was, I be be one of de executive for student union government and dat time politics dey sweet well well because if your camp produce SUG president e get dis joy, dis celebration wey we go get for de hostel, we go celebrate if my faculty win am we go celebrate enjoy ourselves for de hostelite and now, if I come be one of de pipu wey be king makers wey really be de front runners so for my time for school I first produce de SUG president for my faculty na so we take enjoy celebrate for de hostel because um de SUG president was from my faculty and e was from de hostel after dat myself I come be director of transport student union government those, those two na de two celebration wey I don really partake well well and I, I nor fit forget am because dat director of transport wey I win na two pipu commot from my faculty plus another faculty wey compete with me I nor even think am sey I go fit win dat thing because na two pipu dey for my faculty dey contest against other faculties so dis person now don already cut my vote but when I win am I celebrate am well well we pop champagne we drink we eat for hostel we enjoy celebrate ourselves say at least my camp don win and all our strength all our effort nor be in vain na God be do am for us and e dey very very unforgottable I nor fit forget am because na something wey I put my strength.

Ethnic bias dey rampant well well. Ethnic bias na when pipu dey dey dey make decision, choose pipu, favour pipu because sey those pipu either na from their side or nor from their side. Dem go favour pipu wey dey for their ethnic, from their area, from their village, dem go disfavour others wey nor come from de same ethnic with dem na wetin ethnic bias be dat. For me, I nor really witness or experience dis ethnic bias um I nor really witness am myself but I know sey e dey because you go, go some kind places pipu go start to use their language dey talk come select only their pipu for de, if na program or if na work dem go use their language dey talk use their language select pipu for de job then others wey nor come from dat palce dem just leave una like dat. E dey happen, e dey happen everyday but for me I nor witness am myself because I nor really get anything wey I want from pipu like dat na only God fit help person so I nor really sey I need things from pipu like dat wey nor wey nor come from my side and even if I want I dey always get am I dey always get am so I nor really witness ethnic bias myself but I know sey na something wey dey happen and e nor good we suppose be together as one nation whether dat person come from your ethnic group oh or nor be your ethnic group you nor need dey ethnic bias nor give person work because him come from your side nor deny another person work because him nor come from your side e nor good e dey bad well well na wetin ethnic bias be dat so make we dey together make we dey give make we nor even look at person because face or e name make we just dey do things normal if na work we give am according to pipu wey deserve am. Dat way e go better.

Our president lusegun obasenjo for two thousand, di year two thousand introduce wetin dem dey call due process. Due process na sometin wey be sey you go follow de ruels wey dey you go waka de right way you go do tins de right way you nor go carry work wey be for everybody take give am tu only di pipu wey dey speak your language. No you nor go do am like dat, I biliv sey de steps wey government suppose use na mek dem reinforce de due process make dem set out committees wey go check all dis excesses for public office even for private office by da way dis ethnic bias go reduce bcos pipu go fear sey if I carry dis work give only my pipu dem fit catch me bcos pesin dey wey dey check am but if nobody dey check am pipu go just dey bias dey go just do tins wey go favour dem dem nor go tink of odas. So number one step wey government suppose use tu redue ethnic bias na tu introduce de reinforcement of na to na to strengthen de due process wey don alrey dey, go put task force wey go check, checkmate all dis excesses for public and government offices even for priv private office too. So far sey na public environment e nor suppose get any bias bcos all of us nor fi come from one place. So na de steps wey I tink sey de ociety go use reduce de ethnic bias na e be dat.

Normally, I dey see pipu as one wey God create I nor dey like dey bias even for my business, work place or skul. bcos everybodi na God create dem. I nor go luk your name or luk your face befor I go fit do someting wit you or business bcos if I look your name I go know sey you be Ibo man or Hausa or efik or um Delta or edo I nor go luk your name and if I see your name I go still treat you and work wit you as if we be na one Nigeria. I understand say to dey bias dey hurting tu de ora pesin so I nor go do sometin wey if den do tu me I nor go like am. Being bias fit be for work fi be for skul fi be for politics fi be for for marriage, fi be for your color. Being bias go make you wan favour only de person wey you know wey come from your enic group, but e nor gud so any time I see sey person wan dey bias to me I nor go like am and I go i go talk am say I nor like am. So me too I nor like de bias tu oda pipu bcos I know sey everybody one day you nor know where you go meet dat person again na one important tin be dat you nor know where you go meet dat person again so why you go dey bias for am e nor good tu dey bias if you see sey de person deserve am give am e right if na work give am if na opportunity give am anytin wey be just give am no luk wen him from nor look e etnic group or background if you know sey na him be de right person for dat tin do am and give am

Education fit help well well, bcos education na de bedrock of anytin o for world. Anyone wey go skul go understand sey de world dey revolve, today you fit be de pay master tomorrow na oda person wey e dey bias to be de pay master. So anybody wey go skul go understand sey life na turn by turn. Today fit be your turn tomorrow go be ora pesin turn dat same person wey you victimize, dey bias to bcos e no com from your enic group or e no com from your state or your local govment or e ne dey speak de same language wit you. Tomorrow dat person now fi be de boss e go open office see sey na him dey sit down so as de boss so wetin you go do e see why e no good to dey bias cos sake of sey de person no come from your enic group. Education go fit help bcos if dem begin dey teach dis children from primary school say person nor need come from your your your ethnic background befor you help am befor you do business wit am before you talk am befor you interact wit am. Dem start to dey teach dem for civic education de go secondary school de teach de for university de teach dem. I beliv say education get important role tu play tu combat dis enic bias bcos dis ethnic bias don dey e don dey grow well well for we kontri e don dey get root na wetin dey spoil our kontri be dat pipu dey only do tins and favour pipu wey com from deir background deir ethnic background pipu wey dem know pipu wey dey speak de same language wit dem so I biliv sey education go fit combat dis challenge dis monster wey dem call enic bias na wetin me I believe be dat de start tu dey teach dem from secondary school, primary school den for university e go don enter deir mind say e nor good tu dey ethnic bias.

One time wey me I get experience for dis enic bias na for skul. Na for skull, e get time wey one person wey no my school be dey for Akwa Ibom, University of Uyo you know sey na Federal Uversity plenty pipu from differen background differen ethnic background dey de school, from Ibo, Yoruba, Hausa, Ibibio de school dey mix up in terms of ethnicity nor be only Akwaibomites even if de school dey for Akwa Ibom. E get time wey one Ibo guy wan contes as secretary general of student union government I really get experience for de student union government cos na where I be dey be dat when I be dey school. Plenty of my stake holders for engineering say e no go support de guy because e no com from Akwa Ibom e no speak our language na one time wey me I stand up against any bias be dat cos I know I be know sey na de best candidate be dat among de three candidate wey commot com two dey speak our language na from Akwa Ibom bo dat one guy na Ibo guy e nor speak our language. bo everybody know say na him evn me too I follow see sey na him be de right candidate for dat particular post. Criteria dey wey you go carry check dis tin appearance go matter, intellectual, how de person talk, how him dey behave him relationship and how e dey social and how e dey popular na de criteria wey you carry check be dat and dis guy be get all dis tins whereas odas no get so I stand up against my stake holders say na him we go support cos I was a political leader at my faculty as at dat time so na how I take influence and get positive change and create awareness be dat say no be only pipu wey come from my place but any oda pipu wey speak different language from any, any ethnic group but can deliver on di job sey make we give am a chance and na wetin me happen be dat.

De qualities wey I dey value most from a frend, number one na honesty, honesty dey very important for frendship weda na guy na your guy or na your f girl friend or na your partner or na your spouse. One important tin for any relationship na honesty so if I get frend na one tin wey me I go i go really value na honesty bcos if you dey honest tu me, me an you nor get problem cos me too I go follow try my best dey honest tu you. bo for dis tation wey be sey you be my friend but you no dey honest tu me you dey back bit me you dey stab me for back me and you go separate we no o get anytin in common bcos I nor go fit trust you ,I go, na we go fit get wahala so number one tin wey me I go value most for frend na honesty number two na trust if you be my friend I go need trust you and you too go need trust me bcos if trust no dey for our frendship e just dey make we end de relationship bcos you no go fit chop for my hand and me I no go fit chop from your hand I go believe sey you wan harm me I go believe I no go fit tok my mind give you bcosI go beliv sey you go use am against me i nor go fit talk about oda pipu give you bcosI go beliv sey you no go fit keep am to yourselve. So, anoa tin wey I value well well for frend, or friendship na trust, if e nor dey ne be sey dat frendship nor go work. So number one na honesty, number two na trust number three be sey if I dey help youdo tins for you make you reciprocate am na love, na love go make you reciprocate wetin I do for you if I get garri we sip, sip am together tomorrow if you get groundnut make you nor go hide zip am alone so na tins wey I value for friendship.

How I dey take maintain frendship despite my busy schedule and distant na de use of social media and telecommunication devices. Na wetin I dey use keep my frendship for long distant and for my busy schedule bcoseverybody must work and everybody must chop if you nor work you nor go fit chop. And bible don talk say make dem nor give lazy man food, so you nor go sit down one place wit your friend you go need go work so dat go fit chop because na man wey work na e dey chop. so instead of me to sit down wit my frend or travel everytime to go meet my frend I go work, den use oda device oda means wey I just mention now wey be social media and telecommunication na wetin I dey use take closer to my frends. E get whatsapp, whatsapp dey make video calls so if I wan see my friend face I go make whatsapp call video call wit you wit am, we get zoom, so if na two three person we go still talk, we use zoom nor be video chat, so we get facebook, calls dey telephone calls, sms, short message dey sms all dis na wetin I dey use take maintain my friendship even for long distant and even for my busy schedule. e no go be bcos sey you dey work or you dey busy you shut down frends no, e go make sense wen you shut out your frends wen you dey busy or long distant place wen you nr dey busy again you go need dose frends again and by dat time dem nor go dey for you so instead of to throw wey your friends wen you dey busy or you dey stay for far distant make you dey u utilize social media handles take dey communicate wit am we get plenty, Instagram dey, text dey tiktok dey video whatsapp call dey, zoom dey and plenty odas. so na wetin I dey use maintain my frendship when I dey busy be dat.

Trust and communication na very two important tools for friendship. In fact if trust nor dey for friendship e just dey like de friendship nor dey, nor exist because if you nor trust de person wey you call your friend you nor go fit do business with am you nor go fit stay with am, de friendship nor go sweet, de friendship go dey false e go be false friendship everybody go dey on false pre ten se everybody go dey pre ten d say I like dis one or dis one be my friend, but for their mind e nor dey like dat so one important thing for friendship, for building and sustaining friendship na trust you nor trust your partner, your partner nor trust you in so many things you go fit trust am for money, you go trust am for love, you go trust am for anything, food, even your life you go trust am because e if e be your friend and you nor trust am you nor go fit keep your food when de person dey because de person fit poison you you go fit keep your money when de person dey because de person fit steal am you go fit tell anything about any other person because e fit go tell dat person so trust dey very important for building and maintaining lasting friendship and other thing wey dey important na communication, if you nor communicate with person wey you call your friend you go fit sustain dat friendship so communication na one of de important tools wey we dey use wey I dey use um and sustain my and build my lasting um friendship e get some of my friends wey I know for primary school for years back but we still dey talk dey communicate because sey social media dey e get whatsapp wey all of us dey we dey communicate we dey gist we dey laugh together for de whatsapp group you create community for whatsapp group for whatsapp wey we dey take take to ourselves discuss po ten tial business and all those things na wetin we dey do be dat.E dey important say make trust and communication dey na you go take build and maintain a lasting friendship.

Di practice wey me I dey incorporate intu my daily routine tu maintain my good mental health na rest. Na rest o, we all need rest. matter di level of wok wey we dey do, wey I dey do, I go carve out time take rest bicos if I no rest, e go fit break down. I go fit break down if I wok here, wok here, do dis task, do dis, dey find moni, go here. If I no carf out time to rest, e go affect my mental health. E go affect bicos stress dey go direly tu di brain. So a pesin dey wok, im no incorporate rest intu in daily routine for all di tins wey in dey dey do daily, rest mos be one of am bicos e dey important say make pesin rest. E no gud mey you dey wok from morning ti night, you no get time to rest. Anoda tin wey I dey incorporate, habit wey I dey incorporate intu my daily routine, na exercise. For morning for for I comot for house, na di first tin wey I do na exercise. Bicos if you no exercise your body, some muscles go contract, you no go fit you no go fit wok. So you need contract and expand your muscles as you dey move, dey exercise. yo go need blood go fit flow well for your body. once you exercise, som part of your body dey bend am, e dey help blood, blood veins tu tu move faster, tu move into some places wey e no fit move in. Na wetin exercise go do for you be dat. E go help some capillaries to adjust, to move intu straight. By dat way, blood go fit flow well for your body. And wen blood flow well for your body, e go dey healthy bicos blood, evri part evri part of di body need blood, blood supply. But sometimes our veins fit dey block. But wit exercise, if you stretch am, blood go fit flow back, fi flow to dose places wey you need am. So two tins wey I no dey fail to do my daily routine, no matter how busy I dey, na exercise, and rest. I no dey joke wit dose two tins.

Somtime de kain level of wok wey we dey do, e fit overwhelm us mentally. How we dey tink on how to execute some task, e fit overwhelm us. So for me, how I take know say I dey mentally overwhelmed na I go feel fatik. I go feel fatik and once I feel fatik, I no go fit deliver on di task. I no go fit do di job. So instead of me to sidon dere dey do di wok wen I don already feel say I dey tire, overwhelm mentally, na tu rest I go get rest. Wen I wake up from dat rest, dat my rest, fi be recreational. E fit be to go sit out, e fit be to go swim, e fit be to read buks, e fit be to just sidon press my phone, enta internet. Doz are di level of rest wey me I dey take once I dey mentally overwhelmed. Bicos say if you no do dis tins, you go dey depressed. Once you dey mentally overwhelmed, you go dey depressed and you no go fit concentrate do di wok bif again. So di best tin na take yoursef out, find a gud place, sidon, open view you go to a beach, get som snacks <coughs> som fruit, drink, luk at wetin dey go on. E go forget most of di official wok first. Wen you come back to am, you go dey refresh. Your mind go dey refresh. Your body go dey refresh. Fi go swimming. Swimming too dey make your body dey refresh. Your mind too go dey refresh bicos e don forget wetin happun for wok house or home. You dey tink of wetin you dey see. So e dey important say once you feel mentally overwhelmed, make we try do take som steps wey go cope am so na we no enta di next level wey be depression. So na wetin I dey do be dat if I feel mentally overwhelmed.

Social connection dey very important cos opo system too dey play veri important role for mental wellbeing. Di wental wellbeing, e dey physical and e dey emotional too. Make e get pipu wey dey support you. Dis support system fi be a therapist, e fi be family and frends, e fi be social handles, e fi be your support system. And wen you know say each time you dey run to dis your support system say e dey help you mentally, dat be say mey you continue to dey do am anytime wey you feel depressed or mentally overwhelmed. Social connection dey very important. If you be loner wey be dey dey inside evritime, you go run to depression. So you need connect wit pipu socially. You need go tu event, you need at ten d event, you need go tu places, sit out, beaches and you know, church, you know marriages, birthday event, celebration, anniversaries. We need to colect socially bicos if you no colect socially, e go affect your mental wellbeing. And anytime wey you know say you dey feel socially overwhelm, e need visit your therapist. I don already tok am say your therapist fi be pesin, e fitbe event, e fi be to wok-out, e fi be your phone, e fi be your favourite games, wey you like play. I mean all dis tins fi be your therapist wey be your support system. So we go need know wetin dey wok for us, bicos wetin wok for me, e fi no wok for oda pesin. But wetin me I know be say social connection dey important tu help de mental health, tu help your brain dey stable, tu make you tink straight, to refresh your mind. Na wetin social connection dey do be dat. I don already tok am say dis social connection fi be event, e fi be places, fi be your phone, fi be family and frends.

How I dey manage my stress and prevent burn out, especially during my challenging times, num one na to take rest from whatever I was doing wey i been dey do. Na wok, na study, na in excursion, interaction, meetings, whatever wey I been dey do, once I feel say I go fit burn out, or once I si i feel mentally overwhelmed, tired, di first tin wey I go do na tu take rest. No mata how tedious, no mata how sure di time is, I go take rest. Dat rest fi be just be for small time. For small time, e fi be just tu press my phone. Dat rest fi just be tu just step out, tu just take a walk. Dat rest fi be tu to go swim. Dat rest fit be to tok to pesin for phone. But na one of di tins wey I dey take manage my stress be dat. I go rest. Numba two way wey I dey take manage my stress na be say i go I dey always like social connection. Social connection be say i go ah I go at ten d event. E fi be anniversary, excursion you know go places see tins. I go do am bicos na wetin go help me manage di stress be dat. Once i comot, com back. Or once I go touch my phone, or press my phone com back, my mind go dey ready for di wok again, for di challenge. My mind go dey refresh. My body go dey refresh. And evritin go be new. So na how I dey take manage my stress be dat. E dey important make we know wetin wok for us. Bicos i fi do res fi take res but res no gud for you. E fit no help you manage di stress. Anoda pesin own be say, im fit need tok tu pesin. e go need a counsellor, in go need a therapist wey go fit tok to am bifor in go fi manage im stress. Anoda pesin go be anoda tin. Maybe gift from frends, gift from anybody, go just make am, make di stress go away.

E get plenti exercise wey I dey enjoy wey dey help my overall well-being, health wise, mental, physically fit. E get plenti exercise. Numba one wey I dey like na sit-up. Bicos dat one e fi do am for your haus. You no need go gym. If you no get gym for your haus, you no need go pay go tu gym centre go pay moni for you go fit do dose ones. I dey like do sit-up bicos dat one, i fit do am alone fi do am for my haus. Anoda exercise wey I dey like use physical exercise wey i dey like use na na press-up. I go do press-up. once I do press-up, I go i go feel say I dey fit. Bicos press-up dey build muscles. E yo build your hand muscle, your chest, evri your stomach too. So press-up anoda one wey I dey like. exercise wey I dey like na tu take a a walk. Take a walk, even na thirty minutes walk am come back. Just turn some places, touch som places come back. in place wey I know say I suppose enta use vehicle, I no go use am bicos I know say I dey i dey exercise my body, my legs. Anoda one wey I dey like do na jogging. Da one, I dey like do am for early morning. I dey like do jogging bicos jogging go help your lek muscles go help your tigh, e go help your tin, all dis your leg side. Jogging go help you go also help you fitness and you go dey well over overall. Overall well-being go improve, your health go dey improve. So na de exercise wey I dey enjoy tu do be dat. Dey enjoy tu do jogging, running, walking, taking a walk, sit-up, press-up. Na dose exercise wey I dey enjoy tu do be dat and e don help me dey physically fit mentally okay.

Sleep <laughs> is a physical and natural necessity wey pesin must do tu recover from maybe il mental or fatik. So I dey prioritise am well well. I no dey joke wit my time off i no dey joke wit my time of sleep. If na time wey I go sleep, I ne dey joke wit am bicos e dey help me recover fast from my tiredness and e dey improve my health. Bicos if I sleep well, I go wake up soundly, I go dey okay. But if i if I sleep late or if I no sleep at all wen I suppose sleep, i no go get my my health e go affect my helth I fit get headache or catarrh or or you know, symptoms like dat wey dey indicate stress. So for me, I dey prioritise sleep well well. I no dey joke wit my time of sleep and time of rest. If e don reach time to rest or sleep, I no fit use i no fit am wok. I get my timetable wey I dey follow. Bicos if you no rest, if you no sleep, e no go fit recover well fromyour daily routine. If you dey run from for morning til night, you dey run up and down, so you need carve out time, you need take out to rest and sleep. Di sleep fit be for night, fit be for day, but at least pesin must sleep eight hours a day. Na wetin doctors recommend be dat for hospital, pesin go need sleep eight hours. So if you dey wok into night e dey wok, some pipu dey rock reach two A M three AM for night, e no sleep daytime too wen day break, de go stand up comot for house. E go break down, and wen you break down, you no go fit do dat wok again. So e beta make you maintain your your health so you go continue to do di wok wey you dey do. Bicos if you beliv say time no dey, si you wan wok, one day you go break down and you no go fit do dat wo, dose wok again.

Nutrition dey play very important role for di physical well-being of pesin and e good make pesin dey make mindful food choices. No just chop anytin wey you see, just chop anyhow. Any food no be evri food you go chop for a particular time. Evri time of di day get di type of food wey you suppose chop. So e no good make pesin carry di food wey im suppose chop for morning come go chop for night, carry di one e suppose chop for afternoon come go chop for morning. E go affect your physical health, e go affect your physical well-being. So nutrition na very important. E get very important role to play for pesin life, for pesin health, physical well-being, health and even mental. Bicos if your physical well-being dey okay, your mental health go dey okay. So nutrition dey very important. For morning, take breakfast anyhow wey you wan do. You gats chop breakfast for morning, before you comot for house or you chop am for your office, or wok place, or wia you dey do your business. So no skip your morning food for breakfast come go chop for night. Dat one wey you do so, no be good dieting, no be balanced diet be dat. You go take fruit too. You know all dis fruits dey nutritious. You go take protein too. Protein dey very important for pesin body. E dey build you up. Na body building food. All dose ones na body building foods. So you go take am. Meat, milk, all dose tins dey important for pesin body. E go build you up, build your muscles. And too, you fit dey chop yam and plantain. All dis ones na energy giving food wey go give you strength wey you go dey use do your daily routine. So breakfast too, all dose hot food for morning, rice, e fit be tea, e fit be bread. You know all dose ones go help morning. E go help your blood circulate well and get you ready for day job and di routine wey you go do. So e dey important make we dey make mindful food choices.you for

Of course, wen your physical health dey okay, e go affect your mood. Your energy level too go dey okay. You go take good food, chop well, drink good water, no be contaminated water. All dis ones go make your physical health dey okay. You go treat yoursef wen you dey sick. But wen you don fall sick, you still dey do strong guy, strong man, strong woman, you go affect your physical health. Wen you dey sick, you treat am. You get malaria, you treat am. You get typhoid, you treat am. All dis go make your physical health dey okay. And once your physical health dey okay, your mental health wey dey control your mood go dey okay. You no go get mood swing. You no go dey happy dey sad. Small time now, you dey happy, small time you dey sad. No. All dose ones no go happun. If your physical health okay, your mental health go follow dey okay. And your energy level go dey high bicos your physicality dey okay. You get strength. You dey build up. You no dey lose strength. If you take any energy giving food, if you take any body building food, if you drank good water, water wey no be contaminated, you know, all dis tins dey join hand make your physical health dey okay. All dis one dey impact your health. So na wetin me I dey do o. Na wetin I dey do. So I no dey joke wit my exercise. I no dey joke wit my exercise. And my exercise dey make me dey happy. E dey make my mood dey okay. Once I don exercise, di energy level wey I dey get, e dey always dey high, bicos I don feel energise, I don carry weight, so I go fit carry any challenge wey comot come. So na how I dey manage my physical health and my energy level be dat. My exercise dey make me dey okay physically. My nutrition too, my choice of food, dey make me dey okay physically. And once I dey okay physically, my mood go dey, I go dey happy, and den my energy level go dey high.

Strategy wey I dey use manage my finance be say I get plans. I get like timetable of how I dey spend my moni. I no dey spend moni anyhow. I no dey write tins wey no dey necessary. I no dey buy tins wey I no put for my plans. I get wetin I go buy, di event wey I go go, di expenses wey I go make. I go write am down for my jotter. If somtin come happun wey dey outside dis my plan, I go know how to take sort am out, but I go ensure say I follow di rules and di lay down tins of how I wan spend my moni for dat month. And how I dey take strategise manage my finance, I get timetable wey I dey spend moni daily. I keep my transport, I keep my feeding. I no buy tins wey no dey necessary at all. I also get di moni wey I dey save for every month. I get how much I wan save. Bicos if you no save now, wen di rainy days come, how you go take survive? So I get percentage wey I dey keep say this one I dey save, this one for future. E no good if you wan go market, you go see somtin wey no dey your list, you wan go buy am. No, no be so dem dey do. You go finish your moni. I dey stick to plan. I no dey buy somtin wey no dey my plan, no mata how enticing di tin dey. I dey always follow, I dey discipline wen I dey spend moni. If I go event, I no even spend pass wetin I put for my list say I go spend for dat time. Bicos if you no do am like dat, you go dey financially bankrupt.

Our pipu dey tok say all wok without play dey make Jack boy a dull boy. If you dey wok, dey stress yoursef for him month, for a week e go get time wey you go comot that your moni take treat yoursef, take enjoy yoursef. You fit call your family and friends, carry dem go cinema, or your immediate family. You go spend time wit dem, enjoy your presence. The small moni wey you bin save, comot any ten percent or twenty percent, keep eighty percent. Use the twenty percent wey you comot take enjoy the presence, buy new cloth for yoursef and for your children. Make you no enta the oda percent wey you dey save. All dis one wey e dey do, e go dey do am for the twenty percent. Bicos if you wan enjoy the presence forget the future, you go dey financially stress for the future. So you go get percentage wey you go delegate say, use dis funds enjoy my life, enjoy my time, spend time wit my family. Na wetin I wan use dis moni for. Den the oda percentage na wetin you no go touch, keep am for the future or any emergency or unforseen matta wey fit arise any time and any point in time. Na so di tin go dey make you no too dey overwork yoursef. You no get time to take yoursef out, to enjoy yoursef, to enjoy wit your family. You no good like dat. If you do like dat you go break down mentally, you go dey overwhelmed, and your mental health dey at risk. So you gats draw out time, draw out moni wey you go spend, take enjoy yoursef, take treat your family, spend time, go places wit your family.